Mbada nhatu dzakagara mukati mebindu rine mauswa dziri nhatu dzakatarisa kudivi rimwechete mhiri kwadzo kune miti inoratidza kuva sango.

Mudhuri une ruvara rutsvuku uye rwekirimu uine mahwindo matatu kumberi. Uye gonhi rine pakabooka gonhi rine ruvara rwegireyi nemunhu unouya kumudhuri.

Madhirimu ebhuruu, egirini uye machena aripadhuze neimba yakavakwa nezvitina uye yakapfurirwa nemazen'e. Pedyo neimba iyi paneimba yematanda yakavakwa inezvayakanyorwa. Pedyo neimba yematanda pane murume akagara pasi.

Varume vana varimukati megomba. Vaviri vakatarisa mudenga, vaviri vakatarisa pasi vese vakapfeka mbatya chena uye vakaisa maheti mumusoro.

Vanhu vakamira mumutsara. Padhuze pane munyu unotaridza kuti unotengeswa. Mhiri kwevanhu ava kune murume ari kutaridza kuti ari panhare yake. Pedo nemurume uyu pane zvitengeswa zvemuzvitoro.

Vanhu vakabata mireza yeZimbabwe. Pasi pomureza pane zvipiwa zvinoratidza kukunda uye pane musikana wakapfeka zvichena akarukwa musoro. Vamwe vose vakomana vane zvichena uye mudzimai wakamira sure kwomusikana wakapfeka une kepisi akapfeka hembe yebhuru.

Mugwagwa, mhiri kwomugwagwa kune miti. Uye mudzimai urikufamba akapfeka nguwo chena. Pedyo naye panemudhuri yeimba, uye pedyo nemiti pane vanhu uye motokari.